Wɔmetɔ aɖewo le bɔl ƒom. Ŋutsu aɖee le dze kum na wo. Enye woƒe dzekula. Wɔmetɔ aɖe te ɖe bɔla ŋu eye wo le eƒom.

Bɔluƒoƒetula ɖewo le bɔluƒoƒea tum, wole gbe aɖewo dom ɖe yeyea, ŋutsu ɖeka Eʋv etɔ̃ene woe le teƒea, ŋutsuawo dometɔ ɖeka le tsitre.

dukɔkplɔla le asi nam fia aɖe fia ŋu mewo ƒoxlãe fia ŋumɛawo kplɛ fia ŋutɔ wóle avɔ me ŋutsuɔ ɖewo le tsitsre kpovitɔwo hã le wógbɔ

Lãmesefefewɔla aɖewo le lãmesefefe wɔm. Ɖewo do afɔkpa dzi kple afɔwui ʋiwo. Ɖewo fɔ ta dzi be yewoa kpɔ bɔlua.

Nyɔnu aɖewo le ʋe ɖum. Wole deekɔnu kple eŋuɖaŋuwo ɖem fia to ʋeɖuɖume. Wodo afɔkpa dzɛ̃wo.

Tɔdziŋu gbogbo aɖewo le tɔ, tɔnu. Ame aɖewo le wogbɔ. Ame aɖewo do awu dzẽ. Ame aɖewo do awu blɔɔ. Agɔnɛ, agɔnɛti aɖe le woƒe megbe, xɔ aɖewo hã li.

Wotsɔ dzokeke aɖewo ɖo asi. Dzokekeawo sɔgbɔ. Ɖewo ƒe amadede le dzi, ɖewo tɔ le eʋi. Nugo aɖewo le dzokekea dzi. Ati aɖewo le dzokekeawo ƒe megbe.

Ame siawo le kuteƒe, amekukuɖaka le wo ŋgɔ, ŋutsu aɖe dze klo eye ame bubu aɖewo le tsitre, kpovitɔwo le wo dome.

ƒomie ɖeɛ nye sia wóle nuku dom wó tɔgbi le wogbɔ wó nuɔnyi ɖe anyigbã ye ɖevi woamevia wó dze klo

Ŋutsu aɖe le srɔ̃ ɖem, nyɔnua do awu ʋɛ̃ ŋlaya aɖe, ŋutsua hã do awu yibɔ, wole…

Nufiala aɖewo kple sukuvi le fefem, wole ampe ƒom, sukuxɔ ƒe ŋgɔgbee wole, ati aɖewo hã le wo megbe, sukuvi aɖe hã nɔ anyi, nyɔnuviwo le wo gbɔ, ŋutsuviwo hã le.

Ɖevia ɖewo le fefe wɔm le aƒuto, ɖewo geɖe tsiame, ɖevie ɖeka lé bɔlu ɖe asi, woame eve wole awu dzié me.

Nyadzɔdzɔ dɔwɔla aɖewo le gbe biam aɖaŋatɔ aɖe, nyɔnue nye amea. Nyadzɔdzɔ dɔwɔlawo le foto ɖemee. Kpovitɔ aɖe hã afi ma.

ŋutsu woameve wóle ŋuɖum wó dze ŋgɔ wonoewo ŋuɖuɖua le kplɔ̃ dzi etsia ɖe hã le kplɔa ƒe titina zikpiaɖewo le wóƒe nuɖuƒɛa ƒe megbe

Xɔtula aɖewo le xɔ tum. Ŋutsuwoe le xɔa tum. Ɖewo do awu abɔlegbe, ɖewo le ɖewo tɔ ɖe tɔkpo gbɔ.

Ŋutsu aɖewo tsɔ amekukuɖaka ɖe yina ɖe ameɖibɔme, seƒoƒo aɖewo le amekukuɖaka la ta, ŋutsuawo sɔgbɔ, ame aɖewo bla asi ɖe ŋgɔ.

Tɔdziŋuwo le ɛɛ aƒuto. Eɖɔwo kple ɛɛ elãɖenu aɖewo hã le wome. Amaa ɖewo alo tɔsila aɖewo hã le afi ma. Nyɔnu aɖe kpa vi ɖe eme.

Amaɖe le nu ƒom le kaƒomɔ dzi, nyɔnua ɖe hã tso me va yi na, ama, asitsala ɖe le eƒe afɔkpa dzraƒe, amea ɖe hã bɔbɔ nɔ afɔkpa tsɔm.

Ŋutsu woame ve wole dzokeke aɖe tutum de eŋu aɖe ƒe megbe, wole tsitre, ɖeka do awu si ƒe amadede le dzɛ̃…

Sukuvi aɖewo le dzɔdzɔmenunya srɔ̃m. Woƒe nufiala le kpekpem ɖe wo ŋuti. Sukuvii, sukuvi siawo nye nyɔnuvi woame eve kple ŋutsuvi ɖeka.

Ŋutsu aɖe kpa via ɖe me. Ele wo ame evea wodo awu abɔ legbe. Eŋu wɔme eve hã le teƒe sia etsi ɖe wo eye nyɔnu aɖe hã le tsitre ɖe eŋu wɔme evea ŋgɔ.

Tɔsila aɖewo tso tɔsiƒe gbɔ. Ɖeviɛ ɖe lé aŋɛ yibɔ ɖe ɖe asi. Medo awu ɖe dzime o. Ŋutsu aɖe kɔ eƒe lã yina ɖe dzadzraƒe. Ŋutsua ƒe awuwo pɔɔ.

Wɔmetɔ aɖewo, le tɔtɔm, tetem ɖe ŋu aɖe ŋu, wole agbagba dzem be ne yewoakpɔ ame yi ame si le eŋua me ne yewoabia nui. Ati aɖewo kple ame aɖewo kple ŋuwo hã le woƒe megbe.

Dukɔ aɖe metɔwo le woƒe dekɔnu wɔnawo ɖem fia. Nane dze le teƒe sia abe aɖaka go ene, wotsɔ nane tsiɔ dzi.

Ŋutsu aɖe va nuƒleƒe, ele nua do kpɔ hafi be yeaƒlee. Wodo awu yibɔwo, wonye awu abɔ legbewo, nyɔnu aɖe hã le wo dome.

Ame aɖewo le nu srɔ̃m. Nufiala le nu fiam le nu fiam wo. Kpete sue aɖe le kplɔa di. Etsu tukpa aɖe hã le kplɔa dzi ekpe ɖe kɔpu aɖe nu.

Adela ɖewo tso adedaƒe, wowu lã aɖe. Adela wo dometɔ ɖeka lé, adela wo dometɔ ɖeka lé kɔ lã do ɖe dzi. Wotsɔ etuwo hã de asi.

Ami ɖewo tsɔ xexi ɖe ta hele zɔzɔm, elabena etsi le dzadzam, eŋu aɖewo hã le zɔ..e..zɔzɔm le mɔdodowo dzi, ame aɖewo hã le tsitre.

Am.. ami aɖewo le atakpui me, nyɔnuwo le wo dome, ŋutsuwo le wo dome, ɖeviwo hã le wo dome, ame aɖewo le tsi ƒum, ame aɖewo do abɔ ɖe dzi.

Ame aɖewo le dukɔ vovovowo ƒe aflaga ɖe asi, wotɔ ɖe tenti aɖe te, wodo awu vovovowo, awu dzɛ̃wo, amakpamuiwo kple yibɔ.

Wɔametɔ aɖe nɔ abyi ɖe keke me. Ɖevi aɖe le etutum, wote ɖe ŋu aɖe ŋu be yewoa bia nu tso ŋuamenɔlawo gbɔ. Eŋu woame tɔ̃e le teƒe sia.

Woametɔ aɖewo le kekeme. Ŋutsu aɖe le wɔametɔ ɖeka tutum. Wɔametɔa ɖeka le eɖokui tutum. Eye wòle ewɔm abe gasɔ dom wòle ene.